Baasii fi Inshuuraansii: Baasiin kunuunsa fayyaa hir'isuuf sirna inshuraansii fayyaa hawaasaaf diriirfamuun barbaachisaadha. Namoonni humna isaanii gadi ta'e kanfaluun tajaajila gaarii argachuu danda'u qabu. Kunis dhukkubsataan akka hin dhiphanne taasisuuf gahee guddaa qaba.